Halkan waa tagan will waxow sameyna tubo tubad kalarked waa cagaran will kalar oo wato waa seytun iyo cadan

Kani waa labtob labtoobkasoo ah mid apple ah kalarkiisana uu madow madowgaso dhexda ugajiro apple

Halkaan waxaa fadhiyo labo Gabar. labadaas Gabar oo oo ku masquulsan buugaag, buugaagtana waxa agyaal mobile ayadana Waxay wada gacanta ku haayaan laba qallin Waxay xeran yihiin Dhar mid yahay xeran tahay taraxad madow midab kalena waxay xeran tahay cabaayo madow taraxad shabbeel ah .

Halkan waa yalo mis wax saran saxan ocada cadan ah waxaa kalosaran kob cabitan kujiro oo ah cano mis kalar kisi waa qahwi

Meeshaan waa meel suuq ah waxaana lagu gadaa caraf caraf dhar iyo kabo halkaasna waxaa taagan labo nin halka ninka koobaad uu xiran yahay macawiis iyo shaati iyo camaamad wiilka kalana uu xiranyahay fanaanad iyo surwaal

Halkan waxaa yala qebta dembe ee banbilada uu ku jiro sirwal cadees ah oo xarig madow leh oo alwax dulsaran

Mashan waa qol wax yalo mis iyo kurasman kalar kode waa cadan iyo qahwi kuriga kalar kisi waa jale dhulka mutalelk waa cadan iyo madow

Waa arday oo kusoogoleysayt koobkoob bale lagudonsiinaayay waxaane gudonsiinaaya macalikooda halka macalinka uuxiranyhy sarwal jeermisah iyo shaati cadeysah halka ardeyda ay xiran yhiin shatiyaal cadeysah iyo suraawalo jeermisah waane shanwiil

Kani waa burush. burushkaasoo oo ilkaha lugu cadayeesto. Waxuuna ku sajalan yahay kartoon. Kartoonkaas kalaradiisu kala yihiin gaduud iyo cadaan iyo madow. Burushkuna waa labo xabo midna waa basali iyo cadaan midna waa baluug iyo cadaan.

Kani waa kabo kabahas oo hayo nin ninkaso gacantiisa ku xirantahay laba saacadod kabaha hoostadana waxaa yalo geed yaroo guduud ah gadaashisana waxaa yaalo ged yaroo guduud ah